Hage macashiyakka qeri na'a zokon baidaranne hu'enen karetha shshe qacidaranne guyeraka daroti ayeti nayita oyikiditinne lanqe baggara shashe qachidati betishe destes

Hageti sintha bagara botha mayidageti gede simidi eqida bale siltanrti dosona eta kushenka abebay des abeba oyqidi botha mayidageti salamtishe madadara ha yosona

Haggey Gammo dungguzza mayida daro Gammo yellagatinne Etta laqqen diya aawati dossona,lanqqera qase diyaytti makina bollaEthiopian banddira bolla shiiri oykkidaytti detees.

Hagey aayeti, aawatinne qeeri na'ati shiiqidi issippe quma mishe de'osona. Lanqqe baggara daro asati dahatikka gafetida asati kaththata shiiqidinne issippe aayetinne daro asati mishe doosona.

inademxehageti maata lanqen sinthe baggara uttidayti issinho layntha bonchishe deiyayti ka magrafonoykkidi sinthe baggan addey haasayishe dees lanqe baggara pooliseykka ekkidi diiis lanqe baggara de7iya komputere sinthan ekkide

Hagiti keippe lo'iza heedzdzu attomatikka gameo dunguza hupheppe toogaho gamo dunguza may'o mayida asatinne kushen gondallenne besharo oyqqidayti kushe bolla xambaro oyqqidaytinne keeththa maata keeththa sinthan eqqi doossana.

hagiti sinthe bagqara heedzdzatikka eqqirayti doktarati duuna tuccidaysinne tuchcha nayti gidi kushe denthidinne qaala gelizayti do7oosona guye baggara into7uya baynderaykka awula ballabettishe beettishedeeislanqeyara ha baggara

haggi lastiqe oydey sinthefe mangidi gede guye gaso deyayssi beettishe dees eeta bollakka ha baggarakka gede baggara tamare nayti utte doosona sinthe baggara tabarsizayssikka eqqidinne deees

hagey keeththa giddon deiya boykko qorqorora keexxettida keeththa giddo deziyaykka asati katha heeppe tookki ha kessizaytinne pude baggara hube qachu di kalluka gede tookkana bizaytinne toossizaykka sinte baggara beettishe dees

Gamo zone misigaba bolla deiya asatikka xeelishe diedes eeta sinthe baggara mithatinne ababa woththizay qara dolidaytinne sinthe bagga gozugosettida gusgazati deyoossa naanapatikka xaafosena xaraphe bolla.

Hagi sinthe baggan ekkida nam7o attomati guyen uttidayta zorishenne eetara uttidi haasayettishe de7osona itika hube bolla yanxila oykkidaytinne yanxila oykqo nayti uttidi de7oosona hasayette

heedzdzu addetikka eqqidayti gamo dunguza pooxa mayidaytinne dabben booththa dancidayssi gamo dunguza qofe huphe bolla aaththidayti nam7atikka xambaro kushen oyqidoosona iita guyerakka keeththe girgiday beettishe dees

Hagetika gamo dunquza mayoo ma yidaytinne dumma dumma asati issifi shiiqidinne muuzeyinne dumma dumma shaamatinne pirafereti de7aysa sinthanka keekeeqo rasishe issife kushe bolla de7osona

hageeti naatinne awati aayti issife shieqidi uttida dere cimati daasi giddo deetea daasi giddon dee'aytaska burcuqo giddo tukke qoliza nay go gizay beettishe deesiseta giddorakka

ha ge dare asati caalatinne woxatiti gididi makina giddon uttidi de7oosona egetappe sinthe baggara buutha fila maydaynni u bolla buutha shashe qachiday lanqerakka qopfe wooththidayti guyerakka daroti beettosona

gi gamo cimati dunguza may7daytinne dunguza mayanayti dumma dumma asati afilanne booxa may7dayti xambaro wiiqidaytikka uttidi de7osona eeta guye baggarakka daroti ekkidi bettishe deettes eetikka shiiqi uttida

ge issi macanataranne issi attuhanara aayira aawara gididi ha keeththay woddidayssa biitta bolla eqqidayti beetdiosona keeththay ddemaata keeththiyakka woddidayssa lanqen uuthati beettishe de7oosona lanqera

Ha ge shuchchara keexxettida keeththa lanqen de'ida daro mitha qerxeti beettosona mithayka daro go'a imiyayssi beette haganka oydeykka daro miishati mithafe medhetosona lanqen mithatinne daro adiisheti beettishe deette.

he ge daro asati oge kummidi sinse guye maara naagidi salamawi salfekeei doosona anxila oykkidaynne kushenka bayndiranne mitha bolla shiri oyqiday waraqeeta bolla xaafi oykqiday gashinay awayaya yila gati mulekkee ogen doossona

Ha beettiza miic'izaytinne kaayizay miza'izaytikka gamo dunguza sharbenne gamo dunguza shuurabe maaydayti gamo nayti lanqerakka fudera duggera shiiqidu uttidayti istife shiiqi quma mishenne miicishe ka'ishey dosona

hagey bulla oykko zuurumida ambasadire mayda attumay ayfe bolla malaxire aathiday kushen magarafoone oykqidi booththa oyde bolla uttidi haasaysishe dees guye baggara daro oydeti beettishe de7osuna lanqerakka attumay dees

Hagetikka booththa oyde bolla deiya macatinne attomati daftarera eskireftora oykkidayti dumma dumma mayo maydayti guye gakkanaa utti dinne sinthe bagga aasayizayssa eskishenne waayishe de7oosona

Hage suuqe giddo beettizay gamo dunguza laxanaynne gamo dunguza sharbe mayettizaynne gamo dunguza dumma dumma gamo dunguza mayettiza mayoti beettishe deosona eeppeka isoy gamo dunguza sharbe addey mayuttidees

hageti beettizaytikka gamo dunguza may7o maydetinne hupe bolla salo mali yaqoofe qoofida asati daroti sife uttidi beettishe do7oosona eeti uttida sonka garse baggara cappey oykko maatay qolettidi beettees

Age sinthe baggara xarapphe bolla deiya ababati de'oosona sinthenka henibaggarakka du'ees lanqen deiya asati mule gamo dunguza fooththa qoodhe bolla qachida macatinne attumati de'oosona hetappe guye baggara eqqidayti daroti beettettes.

Badere woga qodhe bolla ku'a athidinee hayithe bollaka kun'a wothizays betes hupheya medetidinee sinitha bagaraka salo malane gido bagaraka karethi dizaysa ma'idosona

Haggey bettizay dumma dumma kaththeti bettossonna haggappekka dono haliccaykka hara hara ashotinne woxetti lanqerakka solo bolla qollettidi beettishe deyosonna dumma dumma atatkiltetikka bettossonna

Hagey beetteza mithati orde mithatinne lanqenka gede baggara de iza daro mithati de7oosona hagey mitha goo7aykka dumma dumma xaraphezatinne oydeti mithafe medhetishe de7oosona hinte beyizanka oydeynne xaraphe medhetidey sinthe baggara

Hage wonde kaame gidi daweykko wogga kaametikka sintera qasse guyerakka gede hahora daro kaameti beettishe do7o sono asatikka lanqen eqqidi beettites kaame lanqen kaame bolla uttidayqka beetosona

hagi so asati sife shiiqidi eqqido sona gashe naytikka aawati ayyti gididi booththa afalaa maydinne araawe may7oo may7oo maydinne gashe naya idimetadakka sinthe baggara de ashe dawus

Ha geetikka booththa mayda macashati kouttofe ooththettida afa laamayidayti beettishe do7oosona eetikka kushen booththa miish oyqqada uttidaranne eqqidayti giidi beettishe do7osona eeta lanqerakka gede girgiday beettishe

Hagika mithafe medhetidayssinne letikka giddon mitha wothtidi lanqen xeeran issi bolla mitha shiishshidinne leti medhidayssikka oge bolday booththas mithata shiiqo hi gire betees gide lanqerakka daro mithati doossana.

hageti bedere woga woykko bedere maatabisita asati diyoosona lanqee bolla xurumba punnizaytinne kushe bolla kallo oyqqidayti hube dugge sigina oosisidoyti doossoza hagiti woykko bedere konjusanas ma7i doosona

Ha geeso asati aaway aayanne qeeri naati heedzdzu attumatinne issi macanaya issi gina cammanne issi gina mayo maydi dendidoosana poto bolla deyaytikka eeti abasha qabise woykko xeera bolla deyayssi issi gina maydoosan.

hagi macasiya hupe bolla booththa qoofenne aretha koote booththa sure gixidara qanxe bolla shanca qacha deiyara kushenka booththa bandira oyqada deiyara beetta shedawus i guiirakka daro asati hamuttizaytinne goyshe birday beette

hagi dumma dumma asati kushe ooththora ooththida ooseti feeda ooththi aa ayakka gede baggan uttada ha abeashedawus i lanqerakka hagi kushen oosettiza woykko zambaabappe kushera oosettizayssa gidesiikka injeera wothanas dumma dumma kathata ekkanas go7ees

Hageey beetteya haaththe gukkiyaso shuchcha lanqera haaththey gukishe dees. lanqe baggarakka shuchchatinne daro bagga gede baggara haaththe gukkizaso shaalloti beettosona .pude baggara maatatinne dhoqa mithatinne hashashoti bettishe dees.

Gedde baggara kameyinne darro qoriqqoror kexetida a kethati betosona. He bollara deyikka xufe bollara betizay aradio televisionnne digital getetiza sile bolla deyi betishe desi

Hagey sinththa baggara beettiya malaliya maggaraja lanqqen de'iya maccashiya sinththe bagga maggarajaykka salo mala gidees guye baggaykka salo malaykka beetishe de'es. Fana dijite giya telebizhzhine bolla de'iya maygirapoone sinththan manaxire aaththa hasa'ashe de'awus.

Ha getikka itophiya kililen daro gafan godda'ettida aayetinne naati de7osona. Etappe issuyakka hana poto bolla beettiyaara sinthe baggan qeeri nayo dhaanthashe uttada de7izaara beettashe da'awus.

Haggey keththa giidon bettiza komppitere oyqqida attuma attumay zo'o shurabbe mayidaynne lanqqenka zo'o shurabe mayidi deiyayssi de'es kehika izza sinththan kartonetikka elekitironikke othtiza massarati de'ossona lanqqeraka asati utti xelles.

Hagge cilillo bothankka betizayssi de'ss lanqe baggara gedenkka daro carkko shishiza woykko wundi benne gethethiza massarathi bethishe deo'ssonna. Etta lanqenkka cilillo maththayine daro lo'yya methathi dethess.

hagey betiya mabrate koyidaaso gaththizayssinne lanqe bolla de'ya shuhchan keexettida daro kethatinne lanqera dezeykka maburate pooletinne maburaate ampooleti beettosona gade lanqera cililo maatay betes.

Kundida pooley beettishe dees mabrate shuboykka gedezaaretidi bollape kundidayey beetteys e lanqeraka qorqoro birdaynne mithati lanqen porati de7oo sona nay bollarakka booththa puze mabirate waannazi kUndidee...

hage beetti ay woykko maaddaya woykko benzile duuqiya marshine eqqi deees e lanqerakka nam7u kaameti karetha kaameynne salo maliya kaamekka deees e lanqenka darokke hibbe daro marshineti do7oso naytappeka banzile duuqete

hagey beettiya buroppeka oosettiya mithanka daro maburaate assara cayizanne gede baggarakka daro shuchati giddo baggan beettoson ha lanqera pooleynne gede baggara adussa mithatinne mitha garsanka shuchchati beettishe deettes

heygi wogga kaameykka bettishin dii seygi kaameykka asatas dendu7a gida wogga eqqata rokkisti pude goochidi kessizayssenne daro asata wolqappe bolla gidi damirsha qalalera denso dandayiza kaame gidana dandaye

hageyka beettiyay eyamaburaate shuboykka bollafe duge yidinne gaxamettida pooley beettishe dees ega gide baggaraka daro kaametinne daro shuchchara keexxettida biridati beettosona ega gide baggara qasse daro wora maliyay beettees

hage attumayka sinxe baggan beettiya cilliloo kohute weykko qa tirafikee kote maydayssi bettishe dees igiikka giddo baggara karatha shurabe maydayssi gaa lanqerakka daro mashinoti gede baggan beettishe deyoosona lanqera puda baggaraka qasse keeththay bei

Sinthe baggara daro kawoothanchatikka uttidi de7oosona eeta lanqerakka kareppe yidayti mabraade oothesaytinne dumma dumma komputere xam7izayti beettishi doosona ani lanqera attumaynne hem lanqera nam7u macati de7ooso.

hagi macashiyakka sinthe baggara deyaaraka xeetu xeetu bira taywi zaaranne izakka mashineppe ha zimma xeetu bira kessizaara beettashe daawus izakka mayday dula shurabi may7adawus lanqera hagi marshine giddonka laro biray beettees

ki sinthe baggara beettiza shuwo birdara birdettiza lanqen deiza dhaababaynne dhaa bolla deiya katha qommoti laqafettida baaneray beettishe deees haa garse baggarakka biittaynne wiitta lanqe shuchchati beettosona da bolla baggara mithi beettees

hagi beetti aylanqe bolla kadiya oyteynne cu7a eqaane juu7izaynne sintxe baggarakkaxaa pheqase bolla deiyassine beettosona gede keeththa giddonka lo7iza asati oydetinne uttidi mushenne uyishe duosona telefizineykka beettes.

Galal7o huuphe kamo huuphe bolla woththidaythi galal7onne karetha bootha walaka mayidaythi hagethikka mabrathe hayle woykko thamaa adagay gakkidayssa malethes; eetha lanqerakka gede baggara booththa maakinaynne lanqqera gede bida wogga kaamee beeththishe de7ees;lanqqe baggara keeththay beeththees.

Hageyi guye bagara diyati zoo kote mayo mayidayitinne kareththa sure gixida poliseti sinththe bagara eqqidda asati de'osona.boththa mayidayitinne adhdhi adhdhi dumma dumma mayo mayidd sinththe bagara uttidayitt betosona.

hagiti booththa maargi qese bolla woththida kareth mayda poolisetinne karetha qoopheya aaththidayti ne sinthe baggarakka eetape dummatizay zo7o koote mayda pooliseti issife eqqi doosona nam7ati sinthen uttidi doosona

Hageyi tophphiya banidirayi laniqera diya haara banidira betishshe de'es.iza laniqerakka dishshe bollarakka zebira milikiteyinne abebayi miththatinne daro zambabati Gita adusse miththatikka betishshe de'osonna .qoriqoroyi haa bagara betees.

Hageyikka beetizay itophphiya bandira qese bolla oykkidi de7iya topjphiya koyro wottaaderetibeetishe de7oosona.izeta lanqqen abebanne bandira oyqqidi pude kessishe deetes

Haggeykka shuchchara keexettida keeththay heedzdzanththo pooqey de'es. Iya lanqerakka mastotey daro mastoteti beettosona. Ha lanqera nami'u kaamey gede bizaynne haa smmi bizay beettishe de'es. Muuze haytteykka beettawus.

Hage betiyyika hedzdzu woyiko na'mu kameti ha simidi yishe de'osona sinta bagaraka zo'o malatayi de'ya botha kame betees gede bagaraka shuchara kexetida dhoqa kethayi betishe dee's lanqe bagara disheti betosona

hagey keeththa giddo dea malaliya uttiya soofaynne xaraphe bolla deya malaliya xaraphe ababaykka de7oosana lanqe baggara maskooteyhinne gade baggara madardaray sowa giddon bettishe dees wolaleykka lo7ee

hage beettea malaliya keeththayka sinthe baggara beettishe dees keyka shuchchara keexxettida keeththe gides ekka heedzdzan tofooqi gakkedo sona egarsaraka daro asati gede ha hamutishe deettes baggati yanxila7oy kipamotosona

ha gee sinthe baggara beyettiza adamo asati issife shi kidi addebaabaye bolla beettizayti de7oosona eita laqqe baggaraka shuchchara keexxetti daa dhokka keeththay wude gaso diise sintha baggarakka shuchchara medhetidayti ka ati oosona

Hageeke hibberaro asati booththa aw7oyde bolla wiippe gede sinthe gakkanaas uttidi de7oosona eega sinthan kam haaththe hayllandera deees e lanqera gede baggarakka beettizaadaro girkidatinne hasa sintha lanqen deees

Hagiti daro asati sinthe baggara eqqidayti du7oosona heytikka guye baggara kaamera densizaytinne xaraphi lanqen daro daftareti iskirtoti de oosona lanqerakka oosanchati simmidi haa simmi eqqidide oosona baajje qoodhen aathidi

gee shuchchara keexxettida keeththatikka gadep pirendidi itha suntso gakkanawan gakkiza kifilati de7oosona e lanqerakka gede baggara tamareso lanqen bayndaray beettishe de7ees iza lanqera maatatinne mithati beettishe kamika beettiis.

Sinte baggara shuchchara keexxettida keethsinni dalgamastote pulaynne maskote deya keeththa lanqera attuma nay ha deraja bolla poodhizay beettishe dees dhaafude baggarakka saloy beette lanqe melida maatazi beettishe dees.

Heege dumma dumma asati sinthe baggara simmidaytinne gede zokko zaarida asati beettosona. Dumma dumma mayo mayidi hayillande kushe hayllandera haaththi kushena oyiqqidaytinne keeththa bollara qorkoroy wodhdhonna qeeththa garsan eqqidoosona.

Hagi beettiya malaliya shuchchara keexettida kiitzay hugeykka shuchchappe oykko keexxettida keeththay beettishe dees ega giddonka xarapheynne oydeti beettosona iza lanqe soofayka lanqera beetteys gede baggara mastotiynne pude kornise beettishe.

hagey bettiya musilime hupe bollaka sharbe qachidaynne kabare maydayssi ha baggaraka ambasadame mayda attumara ha simmi diigishe dees lanqiya baggara gede oosettiza birata hati beettishe du7osona birata ooththiza asatinne biratazikka daradarettidi beettishe dee

Kehippe maliliya kehippe daro gidida badalayi marilidi bettishshe De'esi.badala giddonkka gede laniqenni qqorqorottinne daro miththatti bettishshe de'ossona miththata lanqennkka matatinne daro keththati detees.

Haggeti dokkitere maayo mayidayti booththa gawonne mayida nam'uatine bollaraka zo'o shurabbe mayida atumayka pude kella bollara horchchoche ogge bollara pude kezidi simmereti yishshe deo'ossona eeta guye baggara worayne keththay bettes.

Guyye baggera uttida awati ayffe sakitidaytine qoppe kushshen oykkidayti eeta pillejelejereka lakaiiza akkimetinne dokkittereti sinththe baggera uttidayttine eqqidayti xaffizayti de'ossona ha....

Hospital giddoni diza hariganichati botha afila mayiddi hosipatal diya alagini bolla ichidayisi ssati betosona. Isiyaka uttada demasi hanikoti lanqera dizara betashe dawusi lanqen harati aligaza bolla ichidosona

Hezhu asayika sintha bagara eqidi de'osona issoyka karetha ambasadere issoyka salo mala ambasaderenneacasiya qase bootha ambasadere maya gidoraka galal'o shubare mayidara de'aws etika eta lanqen tophiya bandiray de'es.

qeeri naati sinthe guye maaran attumatinne macati issife sinthe lanqen eqqidi duya osana heyta guyerakka zo7o kuntalera deamishi beettees eytikka miicizagga sinthe bagga kushe duna bolla wuthidayde oossanawa

Hage akimekeethan deiya doktoriya hubbe bolla kakama kammidaranne duuna tuchchizayssa aathtidaara iyakka uttada eskiroftora waraqedara weqqada hargancha karde bolla xaafashe de'wos uttada lanqera hara kardetikka beettosona.

Ageti booththa paanaray oyqqidi sinze ha simmidi salamaawi saalfe keyida itophi asati beettise de7oosona etikka maaran ha simmidi dumma dumma mayota may7di yiishe de7oosona eyta guye baggara sidemithatinne hara hara qorqoro pirdati bettete.

ha gi heetztho asatikka sinthe baggara gide kareth maydaytinne boothara walaka may7ida attumatinne nawu eethasi kadumse soroy gixxidayti suuqe bolla wiidi gede simmidi eqqide7osona lanqerakka gede baggara bayzetti zayqati beettettis

Hagi sinthe baggara eqqida nam'u doktereti ziqqi giidinne booththa maydayti ziqqi giidi waay'ishinne xeellishe do oosena sinthe baggara deiya macasiyakka daabbo kushen ekkadanne sineynne uyettiza miirinday sinthen uttidide ees

Hageti dumma dumma daro asati dumma dumma mayo mayidaytikka keeththe garsafekka shuchchara keexxettida keeththe garsara ha hamati diikke ishe do7osona eetiqeyateppe issoy daftare oyqqidaynni dumma dummaka ukushen silqe oqqidayti beette.

hagi duuna tuccida nam7u macushatinne guye baggaranne sinthe baggara deya astumati de7osana eeta guye baggara duradiya keeththayka beettishey dees lanqerakka girgida lanqeneyti yekkidayti dumma dumma mayo may7dosana

hagi doktoriyakka sinththe baggara uttada qeeri nayo akamizayssanne woraqeeta bolla dizaa miisha bessashe da'awus he lanqerakka aaya qeeri nayo idimma uttadawus lanqera iithe harganchayssi beetishe de'ees lanqen

Hagee aayya akime keethan diza amacarsheya booththa laxana may daranne babollasha she qachi daara ayfe mirmera marammareta she daawus elanqeraka fude baggara deya ayfe mirmera histiza duktore sinthe baggan bessizayssabe.

ha kiti dokteretenne sinthe baggara deya nerseti iskirftonne daftare oyqqidinne manaxiriyatha issae qabe ashe dawusarati uttidi oyde bolla aasayxife de7oosona lanqe bolla gede wulara ha keezayti beettosona

Hakime keeththan diza doktoretinne dumma dumma asati deyayssa sinthe baggara deya issi macashe alaxanamay dara kushe bolla denthada beettawus ilanqeraka duge gadenka lo'oqqada uttidaytikka beetti shedettes kamera denthaeka beet.

Be gedo Gandi gi Beetishn birda maliza mithat issippe shiqidaytine lanqe bolla daro qorqorot dosona bootha qorqoroy, zo'o qorqoroy giid gede gakanaw shuchara kexetida kethatika daroti kataman betosona

Hage lanqera beetizaysika pude bagara cilila birda woyko mithara birdetira birda gidon cililo gidgidara diza beetekiristiyane mala gidiza qorqoroy beetes lanqera zo'o kalamera diza gidgiday qorqoroy beetes.

Haagee haaho dhoqqan beeththida a sinththenkka beeththida shuchchaara keexeththida daro githaazo gakkidi daro kifilethi de7iya pooqee beeththishee de7ees; e garssankka miththeththinne daro maathathi gede lanqqeera beeththishee de7oosona.

Ha basa lanqera biza guta qeri oydu nati tamareso woyko bota woraqate kushe bola oyqidi bishe de'osona iti bizayta pude bagaraka diza shuchara gitetiza birda lanqera pole lanqera hamutishe de'osona enta pude bagaraka dhoqa kethi betes.

Ha kehi daro asati qasseka maccatan atumati ha simidi hamutishe hayilandin haththata kushen oyqidi ha simidi biththa oggera hamutishe de'osona gede baggaraka dozore oge gigisishe de'es laniqe baggara miththati betossona.

Hagey koobilistoone bolla beettiya yelagati gede bizaytinne hayizayti eqidi dizaytikka beettishe do'osona. Lanqe baggara dugge baggara gashe maatatinne gede baggara keeththatinne maatati mithati beettishe do'osona.

gamo dunguza qoppe qoppidayitinne gamo dunguza sharbe qodhe bolla qachidayti eti dumma dumma asati salamaawi salfe ogera ha yishe simmidi yishe de'oosona guye baggaraka maatatinne miththati qorqoroti beettishe doosana

ha giti sinthe baggara doktoretinnekka kawo oothanchati lanqenka fuxahowe bolla qachidaytinne era waggede baggara kam deiya agi massara akimeson deiya massaraynne daro ta majaristiza massaray beettis

hage diishe bollarakka gedekke iza daro asati de7oosona karethanne dumma dumma may7o may7ida asati diishe lanqera pude beettes diishe gede bagganka gashe zambabatinne muuze yeecheti beettishe deosona gede baggarakka daro muuze yeeche beettes

hagi baasya lanqenka kede hahon beettizayssikka makina lamba duuqiza woykko maaddaya geetettizason deizayssi qorqoro garsan deizayssi makinatikka dumma dumma makinati shin charjera makina lamba duuqiza mashinati beettosonna

hagi karetha kootey maydaynne giddora galal7o shuurabe mayda attumay ayfe bolla manaxire aaththidaynne lanqerakka dumma dumma may7o may7idayti sinthe bagga simmi xeellishe doosona eeta guye baggara shuchchara keexxettidakki heththay beettees

hagey diishe lanqenka bettiyay lanqe baggara potoy woqo baanerey diishe lanqen eqqide de7ees he bollanka de7iyayssika komputere keeththan daro dumma dumma oosoti oosetosona giyayssaka bessishe dees

gee daro asati beettishe de7oosona eeta huda baggarakka nam7u maburate haylatikka maburaate giigissana huda buu zeelanqe poole bollara keeshe de7osona guye baggarakka shuchchara oosettida birday beettishe de7es lanqera mithatikka deettes

Hage nam7u asatikka gamo dunguza mayda macaca shiyaraka attumara shurabe giddo baggara giste oykkida shuraabe maydayti duktore issi dotore dhale keeththan gelidinne haasay issishe beettosona he lanqerakka dhaleti madardara bolla beetti ittes

hagey daro asati haa simmi dezaytinne zamanawi gidida haaththa tubbotinne daro gede haazaaridi netorkedaan assaracana dandayiza tubboti oothettidaykka beettishe dees iza gede baggarakka baasara ha simmi diiza asati dee

Hage shuchara keexxettida keeththa wulaykka doya diishe deees e sinthe baggarakka asati gede ha hamotishe du'o sona lanqeraka motorosayqiley wolkko nam'u towade kaamey eqqidi deees gede baggara qorqoro bolla diishe bee

hagi daro asati eqqidi de7oosona eeta lanqeraka dunkuza qoobe aaththida macasayanne dunkuza kootenne shorabe mayida daro asati beettishe de7oosona heetikka sinthe bagga issife oyaye ettishenne haasayettishe de7osona

haggi arba mince kataman beettiza pude simmi qorqoro bolla deya gamo dunguzaynne diishe bolla beettiza gamo dunguza malatay beni addebaabay lanqen beettise deese gede baggarakka diza maatatinne barzafeti daro mithati beettosona

Hagey shuchara gimbetida birda bolla xafetida xufey Ethiopia asata maata bonchisiza keetha getetiza iza guyenka de'iyayka abebatinne dumma dumma abebat mithatika aduse mithat betishe dosona.

Hana macashshiya boththa mayidarakka sinththe bagara dabitare woyikko luke oyikkada nababashshe de'awus.ippe guye bagara qase garssenni uttidi de'iza atuma sinththanni diza nam''u hiyilandera de'iya haththayinne guye bagara oyidettinne madardaratti betetees .

Hegge sinththa bagara diya higgeson go7etiza maateme woykko qaxaroy laametishin woykko qaxaaro damadametishin sinththe bagara utida asas eetikka histidi shocciza hige pirdde son de7iya yigibaynne de7ees guusa.

issife shiiqidi uttida anjettiza mayo mayday sinthe baggan diza higge asatinne guye baggara issife shiiqidi uttida asati de7oosona lanqe bolla chilote sinthan deiyayssikka haayllandeynne araphe bolla iskirtora dabtarera beettees

agee higge maraqetida attumaykka silqenne iskirf doyqi magirafoonera sinthe baggara haasayishe dee hissoyka hani baggara dee ayaka magrafoone kushenoyqiyan basadire maydeykka kushe bolla denthidi haasayishe dee xeetikka higge oosancha

hageyi maccashiyakka higge mayo mayidaranne hu calaara diyara izi lanqerakka tophphiya banidira eqqiday bettishe dees guye baggarakka booththa mayda attumay betees ippe guye baggara mithatinne ababati beettosonna

Hageti higge mayoo mayida macatine attumati waraqetidi sinthe baggan de iyaytikka higge bonchisiza higge baalemooyati eqqidi de'osona etta gede bagga lanqerakka buuththa shuchchara kiixitira keeththay beette.

hage kiexxa huge shuchchara medhetidayssa bollaka de7iya dumma dumma malaliya xaaphetikka oydetinne ha baggarakka issi issi baggan deiya oydetin gede baggara deyza pirde soyiza asati uttizasoyka beettishe dees

Hagi pooliseti booththa maydaytinnekka salo mala maydayti issife uttidinne sinthe baggan woyaya ittishe deosona giddo baggan issi tirafikikka be qopfe kessi wothi deesse hessi noykka xaafishe dees.

Hagey dere asati kehippe be dere ba aka babe axada'ishe woykon kehidi pitishe dishe garsara hatha lanqera buratane qoshashata pitidi ehidi duge kesishe de'osona etika care lanqen woykon matta lanqen pitishe detes

Hage betiya kame de,ees botha kamenne zo,o kameyi betishe dee's guye bagaraka gede qoshasha efiya kame bolla asati simibishe de, osona botha mayida ayiyaka ha simada yashe deawus

Hageti ha betiyageka karen oge pitishe betosona oge pitizayitika lanqe bagara de'ishin ha gede bagara deyiyageti qasika hare bolla ca'anidi qoshashazana efishe de'osona izappe gede bagaraka na'mu toho kame betees

hage galal7o kaamey bogga kaamey ha simide yizayssikka beettise dees heyi goyaykka daro qoshashataka tookki ha hoso efana dandayees gede baggarakka baasa bolla beettizayssikka mithatinne orde mithatinne lanqe bolla deeti beettosoa

hage beettiza wogga saamey ekika doozorey geetette doozorey gadappe biittanne dumma dumma baasati itidayta kaachidi giigisizaynne biitta kaachidi hagi guyen diza zo7o waza bolla dizayssan qolishele7e

Hageti macatinne attumati hupe gulantidinne macatikka shaashe huphe bolla xaaxidi attumati qoofe qoofidi befito oyqqidi baassanne oge fittishe de'oso naa'eetikka ba akababey salame woykko xaana koydi pittishe de'ose.

Mule katama asay dendidi wonta wonta karey kobilistooneza oge bolla fidishe beettosona eetikka be safarappe hargenne dumma dumma koshashata fitti denson be xeeninnete naagish bettettes

Agetikka dere asati istifeden diidi wonta shiiqidinne oge fittishenne axada ishe do7osona lanqi efe haappe man gidinne madabaran oyqqidaynne bu sinxengare bolla oyqqiday giidi qoshashaka ekibizaytinne pittizayti guosona.

hage daro asati istimala may7o maydaytinne dumma may7o mayday tuhupe bolla qoofeya aaththitinne may7o may7idinne oge fittishe aspalte fittishe beettetes heetikka ba akabe lexinna naagishe de7oosona lanqerakka mulekka giigisseeta

Hagi dere asati sife shiiqidinne oge bolla keedi oge fittishenne axada ishe beettosona etikka doina tuccidinne hube kammidi fittosona eeta gede baggarakka makinay beettishe de7ees lol malake

hage nam7u asatikka pittishe de7osonna eetikka mitha lanqeppenne keeththa lanqepe ha zaaridi nam7atikka fittishe dees attumayka fitte macaka pittashe de7awus eeti fittiri ha eehisshe lanqera qorqorotinne girgidati mithati beettoso

Daro asatika sibiseba bolla utidays betishe dosona. Eta guye bagaraka eqo kamera oykid qaraxiza asatinne lanqera de'iya daro asati betishe de'osona guye bagara zo'o oydetine girgida galal'oy betes.

Hana mac'asiya potto bollan btiyarakka nashinalle eyide woyikko tophphiyan de'za asay mulle allem aqen banna erissanas koyida sohuwa banas koshshizza hagga de'eyagga nashinalle meththaweqiya oyikidarakka silkiyara kesiya danida'ates gizza ingilizeththo quwanquwara danida'etes.

ta gi sinthe bolla beettiy a macana eakka ege mayidayka lanqera booththa gididayssanne giddon zo7ora walaka gididayssa mayydara payda hara dummati za qu derenne payda qassey laamettiza qu dere gidayssa yootishe dee

hayti lanqerakka karetha basa derenne giddon booththinne lanqera bulla mayidayti kare dere asatinne itoophiya asati issi qe shiqidi fayida giza gee baggarati hayssaa de ishi do7osona eeta lanqerakka daro salo maliya xuufey dees

Hagetika maraqetidayitinne kisenikka abeba wwothidayirlti dosona abasadere mayidayiti issi gina mayidayiti betishe deosoona gido bagaraka kamera denithizayikka beteesi guye bagarakka magarajati betosona

Hageti dumma dumma mayo mayayti boothanne hara hara malike mayo mayida atumatinne macati yanxila oyikidayitinne dumma dumma kameti gede bizayitinne ha yizayiti gizayisa lanqen deiya daro asati sinte bishe betishe deosona.

Hage heedzdzu macatinne issi attumay nam'atikka booththa qamise mayda huphe bollaka janxila salo malanne booththay diza janxila ekkida agitikka shurabe bolla agiste milekkiteyo ekkida giste wuykko bilxi ginna maraxi ti gidayssa besseka meeqa guera beettees

hagge gammo asati musilimetinne ortodokse ammano dumma dumma ammano ammanidayti gamo dunguza uppe bolla aththidaytinne xambaro kushen oykkidayti de7osona eetikka kushe bolla koppe giza xuufe oykkidi beettetes

ta giti daro asati gama dunguza may7o maydaytinne zanxila uba bolla oykkidayti pooliseynne dumma dumma dere asati isife shiiqidinne aykko toketidayssa garsan eqqidaytinne uttidayti gashshe naydi aawati aayti yela gati bettishe doosonna

hegi cilil7o maatay giddoninne diishe lanqeninne pude keeththa lanqen beettees izappe gede baggarakka tamare somaliza adussa kifile deeya keeththika bettishe der diishe gidtorakka gurtha haaththey beettees

hage keehipe malaliya gamo asati gamo dunguza qoofenne gaabinne gamo dunguza may7o mayda asati ka cili loo maata be woga kushen oyqqidi heepfeka karetha mayda sinthe baggan de7a asas immishe de7oosona

hagiti beettizaytikka kuwaase kaanchati beettishe du7osona eytappe sinthe baggara deiya issinippe bolla gida daro dere asay issife shiiqidi xaggafizayti beettetes eyta hude baggarakka deiyayssa disishin goole giya xuufe beetti.

Sinthe bagara mac'atinne atumati issipe shiqid utid de'osona , eta gede bagara eta sinthan haylandey daro haylandera hathey de'es, eta sinthan iskrtoyka dawuterayka de'es.

Hage daro asay maranra happeka gede gaso eqidaysinne lanqeraka sintha bagara uttidayti dumma dumma mayo mayida asati de'osona ya bagaraka shuchara kexetids cora ketgay betishede'es izzika sinthe bagara

Hage attumatinne maccati manggistte oothanchati issife shiiqidi eqqidosona. Eetikka dumma dumma mayo mayidayti deettes. Eeti lanqeraqa eqqiday eta baggara bulla kootenne bulla sure mayiday sinthe baggara xaafishe woykqo silke oyqqidayti beete.

haggey matadara eqqida attumatinne addeti de7oosona macatikka de7eettes eeta lanqerakka karethi zo7oy dumma dumma may7o mayidayti beettishe de7oosona guye baggara mithati gita gita mithati beettishe de7ettes

Haget cililo kote mayidayt sinthe bagara gaden utudayitinne guye bagaraka ortodox cimatinne qaseti ,plisetika daro laxana mayida asatinne dumma dumma asat shiqid eqid de'osona.

Hageyi sinthan baggara deiya poliseyinne namu poliseti betishshe deosoona ha poliseti sinththanikka deiya isso bothi hupheyi betiya naane laniqeni bagara bula mayida adeyi betishshe deesi

Hagey botha sure botha kote mayidi polisetinne eta gidon samaye salo mala mayida issi poliseykka betese hegeti ubakka sintha bagan be qofe kesi wothidinne be sinthan haylandera iskibirtora oykki utida

Ha geeti gaade bolla uttidayit iisporte woykko poolise bale silixenet beetishe deosona iitika boota tuuta maayidne gaade bolla uttidi sinta baaga ezigishe woykko wayeytishe deosona heitha guye bagara korikoroti betetes.

Sinththe baggara de7iya booththaa mayida polisethinne huuphe bolla saro mala qophe aaththidaythinne guye baggara daro asathi de7oosona;ethi guye baggara ha de7izaythikka gamo dunguza mayidaythi cililo maathaa kushe bolla oykkidi de7oosona.

Hagi sinthe baggan eqqida booththa kootemayda phoolise deese sinthanka nam7uppe bolla gidida mayketi da7oosona mayketa lanqenka izi haasayishe beettes iya guye baggarakka deya daro asati deettes sa ni bagganka baggan beettosona.

Ha giti heetzthu poolisetikka uttidideyoosona higitikka dumma dumma may7o maydusona napati issi mala may7o maydishinne hage harazi eggetappeka booththa poolise may7o may7di bollarakka karetha kote may7edes hara issinoykka daftare oyqqide.

Poolisey ogga mitha guyenka eqqida poolisey beettishe dees de may'ideykka salo mala surenne salo mala geezdza shurawe mayiday huphe bolla qoofey aaththidaykka ha simmi eqqidi dees iya gueerakka hara mithi beettees.

Booththa surenne booththa shurabe may'ida booththa waraqeeta kushen oyqqida poolisey beettishe dees ega guye waggarakka galal'ooge gidaynne sinthe baggan zo'o oydey beettishe dees ie garsanka cappe go zoguzettidayssa bolla aattumay ekki dees.

Haageti sintha baggara dumma dumma poolisetinne dumma dumma kawo oosanchati darotikka guye keeththa malaliya keeththa giddon uttidi de'oosona. Keeththa girgidaykka salo mala gidishe beettes. sintha baggara cafe qoli uttidi iskibrto oyqqidosona.

Haggeti wurchucha woykko ashshawa boota bolla eqqidi daaro attumati qoppe aththidaytinne haylandera haththe kushshen oyqqidayti bettishe de'ossona eetappe issoyka kootte kushshen oyqqidi de'es lanqqera dei'iya asati muulera de'ossona.

Hayissati kehipe loyizayasati gammo dunguza mayidine gammo qobe wothidi ba qodheni dunguza qachidi paraza bolla ha galabishe dossona

Ha Ethiopia kawo doctor abi aymede getetiyayikka Sinthe bolla karetha kotenne gidora botha shurabe Mayida micishe uto bolla des eikka kawo Tophiya kawo ha'i maxetidaysakko

hageti karetha maydaytinne dumma dumma may7o maydayti keyppe kayotidi yeekkishe duosona daro asaykka karetha mayday sinthe baggarakka yeekkizaynni biittes geera mithatinne daro uuthati worati beettishe duoso

hagike hippe kayotida aayetinne aawati yela gati ubbaka yeekkishe beetto zola etikka kawotetha milkide bessana karethan haydaytinne dumma dumma kushe hu7e bolla woostishi kushe idimmidi mishetidiyeekkizayti betos

hageti issife eqqidi de7ayti gamo dunguza koppiyanne sharbe ma7ida dumma dumma asati de7oosonay e ta geebe baggarakka dalga baasay beettishe deees baasappe gede baggarakka deiyayssi mithatinne worati beettishe de7oosona

he giti sinthe baggara bollara zo7okko teemayidaytinne lanqera qopfe hube bolla aashthidayti daro macatinne attumati deishe doossona bolla Haggarakka kamettida wazikka beettishe dees lanqen haaththey hayllandera de jalba bolla uttida.

hagi sinthe baggan beettiza largo woykko saamunaa geetettizaystikka booththa jarkaneninne salo mala jarkanen yiidi dees sinthe baggarakka daro asati macatinne attumati kushe oyqqidinne Silke oyqqidaytikka eqqidoosona

Hagey tamareson utida nayt de'osona. Izetape Bagat xafishenne tamarishe de'etes , oycha oychetida saten ubbatika ganan han lanqen diyaysara kushe kesishe de'osona. Eta lanqe bagara astamaereyka sinthe bagara betes.

Hagey makina goddon uttida tasaafaareti beettoosona eta sinthe bagga aayetinne aawati dumma dumma mayo mayidi de7iyayti doosona.makina laaggide gede biyayta sinthani de7oosona.eta lanqera mastootey de7ees.

Hage kehippe daro asati naran utidaysanane,ha uttida ayetine awati hafati betishe dosona etika etappe sinta begara eqida qorqoro ketha wula bola ha simi eqidosona

Hagetti kehippe darro asatti bettishe dossonna etta lanqerrakka sintha bagarra xarphezza bolla uttida maccaynne atummay hasimidi dossona lanqqerakka shucharra kexxetidda kethay dhoqqa kethay bettishe de's.

Hagge tamare nayttika killase giddon dabbtarene maaxafe doyyidi uutidi sinththe bagga xelli tamarishe de'ossona eeta guye baggaraka qorqoro wulay bettishe de'es hani baggara qasse astamaretinne taamareti issippe xaaraphe laanqen uttida.

Hagey daro asati gede bizaytinne shanca ba'idi oykidi gede sinthe bizayinne guye bizayka daroti betishe , ha keetha gidon Marani salafetida asati betishe Desi, eta guyeraka qorqoro bolla galal'o mishiy betesi.

tikka sinthe baggan beette daro asati de7oossona kede baggarakka ha lanqerakkam gidi daro asati beettishe de7eettes eta lanqera kase xuufen ababizaytinne keeththa lanqen biidideyati eeta huda baggara zo7o xuufeykka salo maleya xuufey beeti

ha beettiza shoore giddon aadhdhe aadhdhe deiya shuchchaykka beette shuchcha ude baggarakka woddiza biittaynne maatatinne cilila mithati beettishede oosana shoore lanqenka dude zaaridi diza mithi beettees

Hagitikka kaya masqaley oykko zo7o masqale zokko bolla de7izatikka eeti kame bollaka miisha marcota kessishe de7oosonna kame hage wogga kaameykka birata caanishe iza bolla betettes.

egeti katha keeththan uttidayti xaraphe sinthan zo'o oydenne soo xaraphe sinthan uttida attumaynne macay de'oosona gede beggarakka keepe daro asati uttidi de'oosona eyta pude baggara dhoqa keeththati beettetes.

Hagi sinthe baggaranne goyha lanqerakka gede lanqera uttida daro asati sinthe baggara uttidi kowaaseka anchata telebishine bolla be ishe do7osonaeetikka kowaseka anchati xooniza woden kushey bolla dentshidi xeellishe doosona

hage daro asaeyka hara derey baanas giidi gede haakka hamettizay beettees kaame lanqera deiya daro asati de7osona eyta lanqerakka daro malkera deiya kaameti karethi boossi uzee galal7oynne daro kaameti deet

hygeeykka macatinne attumati issife uttidinne deyayti kushe baqqeshe de7oosona eeta hude baggara komputeretinne daro uttid komputere ooththizay asati beetosona lanqe baggara qasse eqqidi tamarsiza addey deees

hage farazo gare bolla yiiza attumay booththa maydaynne booththa farazo caanidaykka ha simmidi she deees hegeeka maqinappe guuti gam7izanka gede bizayti booththa maydayti de7oosona lanqera

kka dumma dumma woradata giddo mangistey yeddida oykko hashshu saron gaththideta giidinne ba aala woykko bulacha saate deres gishizaysta zayteynne gisteynne dumma dumma koshshiza meishatanna mangistey yeddidayssana hizbes gishosona

hagey cililonne bollara galal'o gidida hedzdzu towade kaamey beettishe de'ees attumayka lanqera motorbaykile woykko nam'u towade saykile oykki ha tooggi yiishe de'ees iza lanqerakka hara kaamey guye biyay beettishe de'ees

gi nam7ufe bolla gidida sinzeninne nam7u asatinne hebu bolla karetha shaashe woththida addeynni lanqerakka nam7atikkamu sinera tukki oykkidi uyishe de7osona hegugerakka cilela mayda gashe nay ha simmidi bettishe dees

hageti beette oyre bolla uttiya daro asati de7oosona eyta lanqerakka sinthe baggara eqqi diyayti daroti de7oosona banke sonbira gessanaska salafetidi dizayssinne maskotera biidikka xaafi waraqeeta oyqidaynne wuroofa naagizay beettee

Kehippe daro asati oge bolla zal7ishenne bayzishenne shamishe de7oosuna bayzizaytikka daro mitha ayfetinne sansetinne daro shonkurtoti daro miishati oge bolla bayzettishenne shametishe de7eettes heeta gede baggarakka motoro saykile makinay beettes.

Hageekke hippe daro asay cora asay beettishe dees ilanqerakka yutooppiya bandiray galal'oynne ciilo giddon galal'oy bollara cililoy garseraazo oygi itooppiya bandiray bollan beettishe dee lanqerakka booththa bandira maliyaykka beettes.

Gey darettida keheppi daro dunguza qoofenne dumma dumma malkera deiya qoofeti beettishe de7oosona qoofeta bolla baggarakka ha7ikka kushe asata kushe ooththo darettida pooxatinne qoodhe gashe pooxatinne mayettiza pooxati bettettes

Heggeyi attumayika miththa bola boththara walaka jinse sure gixxidi miththa bolla uttidi wothidi kushen nam'u biradhen besishe desi ha xellishe de'es gede bagaraka miththayinne Mata cilliloti lanqqera bettishe dosonna.

Hagey pude bollappe shucha bollara duge sim gukiya Hatha lanqen eqida bootha shurabe mayda atumatinne wora lanqen eqi de'es eppe guye bagara bootha shurabe mayda darotika pude hathay gukiyaso shiqidosona

Ha cililo lo'za maata lanqenka daro mithatinne lo'izayt betishe de'osona. He bagaraka wogga mithy eqid Des. He mithay hangezika haythey izas bawa hangezi eqi uti betes.

Ha attumaykka grade maata lanqqen woyko Mitha lanqen eqidine izika qodhen zo'onne bootha wcililonne walaka sharbe yegidaysinne bootha shurabe mayidi qoope aathi eqidaysi

Ha darroti dabbeni shurabe danicidi utishene eqidi betishe dossona etta gede bagaraka saloyine zumati betishe dossona

Arba mince addabaabayey lanqen kushe lalidi deiya daro yalagati beettishe de7oosona attumatinne gashe naati beettetes lanqera deiyayssikka makinatinne daro asati hamottizayssi beettishe dees lanqera mithika beettes.

Hagiti gamo dunguza suredne gamo dunguza pooxa gamo dunguza kote shuraawi mayidaytinne bullukko dancida macatinne attumati mule issi bolla shiiqidinne maata keeththa sinthan uutha lanqe mitha garsan eqqidosana

Nam'u macasati sinthe baggan uttidi poto ha simmidi kushe bolla denthidaynne bakkana bolla kushe wostiday gi booththa shourabe may'idi poto dendishe ddoossana zo'o magarajayka guye baggarades eeta guye baggarakka daro asati eqqidi doossana

hagi betteaha daro mithatinne gashe gashe worati beettishe de7oosana zaa lanqerakka gede baggara gutha gita mithinne lanqera baasaynne baasape gede baggara qasse awa lanqen keellatinne zo

Hage macashiyakka booththa shurawe maydara shuraba bolla deya xuufeqa sa'a guul aggiya iza oykkida isi xuufe oyqa da dawus bolla baggarakka asatinne daro asati guye baggara mithatinne aara gidasti beetti shode osana.

hagey attumay kushe micidaynne booththa shurabenne bulla sure gixxidaykka shaafa bolla haaththey bollara duge shuchcha bollara qolettizayssa lanqen shuchcha bolla eqqidinne kushe micidi beette sida lanqera maatatinne mithati beettosona

hagey wora giddon de'iya urdayleykka ha simmidi xeellishe dees urdayle lanqenka akulatinne hara melo mithati beettishe deosona ageykka itoopiya giddon deiyassi gede simmidi ha xeellishe deees

booththa mayidaytinne okka poolise may7o mayiday eeta giddon issiy beettishe dees eetikka mule poolise salamta kushe bolla dentsidi immishe de7osona ugee baggarakka shuchchatinne keela bollara deiya keela bolla deiza shuchchati beettosona

hagey macatinne attumati issife shiiqidi kushe gede ha istidi hara hara malata bessishe issife boto dendidayti beetoosna lam7atikka macara tumara guyen sintxingi malatxire atiden axonnay guye baggarakka saloybeetees

hagey garsefe mangidi shuchchara geexxettida maata keeththey bettishe dee hage maata keeththey qa kehippe malaleyiba daro asati kare biittappe beyana yawusa initoto parke geetette siya guye baggarakka adussa barzafeti beettosona

Asat sinthe guye maran eqida atumatinne ha bagaraka mac'ati Botha laxana mayidaytinne sinthe bagara zo'o poxa mayida ayet asatika de'osona, eta gede bagara qorqoroynne mithat gede bagaraka worat betosona.

hage zo'anada giza yuniforime mayiza tamare nati sinthe bagani eqi dosona ha layitha layithanika payida mazagabetona keri natika atona gizayisa qeri nati ashara imishe dosona

Hageyi sinththa baggani betiyayiti uttini komipitere bola mazagabizayitinnekka ha laniqeera mazagabetanna yidayitara salapetida ayetara aawataranne yelaga nayiti betishe dosona eyitikka payida matawiqiya mizigebba mazagabetishe deosoona

Haagey oyddu maccashatika sinththe baggan uttidi deiya issoykka laxxanara na'a ba'ada da'awusu issiniyaka shancca gulbbate bolla woththada silkke xam'iyara iskirptto oqqiyara dawusu lanqqe baggaraka kareththa sharbbe mayidaranne dabtare bolla xafashe de'awusu.

Hagethi mazagabeththida asathinne na7ithi sinththe baggara beeththishe de7oosona; heethikka deresegne woykko mazagabeththida kardde heetha sinththa baggara beeththishede7ees; gede baggara ha daro haakimeso karddethi beeththishe de7oosona; darothi deresegne woykko kardde xeellosona

Hage attumatinne macati lanqera mazagabettana yiidi sinthe baggan deyayssi xarapha bolla ka qamettidaykka gamo dunguza pooxay xarapha bolla kametti dees doktoray yoykko mazagabishe woyqo booththa araqeeta doose oyqqi doosona.

Hagee sinxe bakara beettiza musilime ammaniza maca na eyanne haarakka eqqida booththara walakka mayida attumayka hayssan payda mazagabisishenne ayfe ashara kushe ashara ekkishe beettishe des komfutereda mazagabe.

Hagi sinthe baggara uttidi mazagabizaytinne lanqe baggara aayyakka eqqada payda matawoqiyaska iza be ushachcha kushe ashara ooththashe de'awus he gikka taqamiya payda kessana mazagabiya komputerera uttidayti doossona.

Ha ge sinten uttida sinthe baggara utti waraqeetanne doosse wekko maatame oykko daro miishata oyqqidi iskirftora mazagabizaytinne sinthera oyde bolla uttidi mazagabetiza asati de oozona guyerakka maararaqqida giye lagatibetitis.

agiti sinthe baggandiya musilime macatinne haara sinthe baggan uttimazagabiza attumara macara nam7ati de7ooxona sinthe baggan dizaytaska silkeynne waraqeetay iskirtoy oyqqidi xaafizaynne nababizay geesho de7os

hage qeri naya cilila yuuniformi mayida tamareyakka sinthe baggayada payda matawaqiya mazagabettanas be gita biraeta ashara immashe de7awus etikka ashara immishin mazagabishe sinthe baggan deettes

Hagey yela gatinne caala aawatinne aayeti essife misgeba yiidi uttidi de7oosona heeta gede baggarakka daro asati eqqidaytinne uttidayti deeettes aawatikka aayetikka ubbaka fayda misgebas yiidi eqqido sona.

Hage bishaamanne bishaama sharpe hube bolla qachida macashiya yaada akimeson mazagabeta she dawuxiya mazagabeti idappe goyekka denda aqqada faramashe beettawus faramia salo maliya xaraphiza bolla booththa haraqeta skirftoykka faramawus.

hagiti aayetinne aawati fayda matowoqiya misgeba homazagabettana yiilayti doossona eeta gide baggarakka issi aaway uttidi ayfe ashara immishe deees kumetha ziikka kushe asharakka gujoossona

hagi nam7u attumatinne si macashaka lanqende iyaara igitikka sife uttedinne sinthe baggara yiza asa mazagabanas waraqeetanne skirfto oyqqidi de7oosona heyta sinthanka kalkuleterey beettishe deees

Ha gi sinthe baggan dumma dumma malkera diya oyde bolla uttidaytinne issoy eqqidaynne gede baggara heedzdze mazagabizaytinne manam'u issi macasenn nam'u attumati uttideyosona heyta lanqerakka korqoro keeththay beette.

hagi attuma woxxanchay sinthen deiyanne maca woxxanchay guyeppe woxxizaranne haratikka guyeppe ha woxxishee oosona zo7o oge bollara booththa masmarey dizaasora woxxishe de oosona eeta gede baggarakka beettizay cililo guye baggara de7e

hagiti kowaase kasanchati bolla guppizaynne gaden deiza dumma dumma mayoo ma7idayti macatinne awtumati beettishe de7oosona leetta guye baggara uttidi dirshe bolla daggafiza daro asati guye baggan de7eettes eeta hani lanqe baggarakka deo

hageye kuwase ka'iya yellagga attumma naytikka kuwase dishi guye yeddeya issoyka bettishshee de'ees galal'o maydayitta bollakka gammo dunguzay bettya booththa maydaytikka ega malakka de'ossna guye baggara xeellancjchatti de'ettees

daro koaase miida bolla deya attomatikka de'osona iita gide baggara lanqerakka haara hiera deiya asati doossona lanqera deyti kowaase laaggishe doossona guye baggara keeththatinne mithati bettes.

hagiti kowaase ka anchati zo7o may7idaytinne bollara zo7o mayidaytinne bollara qasse salo malaranne boothara wala kashorabe mayidayti de7oosana eta lanqerakka daro xeelizaytinne kushe kowaaseka iza marabe lanqen eqqida

hagiti macati issife booththa shuraabenne issoya giddonka bulla tukke maliya shuraabe maydaranne kareta surey maydayti dumma dumma paydoy sore bolla de7aytinne kalse issi gina aththilaytinne izata assalxane qofe aathi lanqe bolla beettees

yagiti isporte o osanchatinne woxanchati koaze qaanchati assi bolla shiiqidi de7oosona dumma dumma mayo maydinne xounida issakka bolla tookkidi bestishe de7ettes egeta gede baggarakka mithatinne guuleybeette

Haggi sinthen hasayiyay branun egqa gidey braanun kiikaykka timirte minsteriya halafe gidishin eekka inberesiti tamaretas isportey mangetis ya gizayssa hasayshe dees guye baggara itophiya bandiray beettees lanqerakka oydeynne daro daro dumma asati deettes.

Haage woxanchayikka etioophiya woxanchay Qananissa Baqala geetettiza woxanchayika sinthe bagga caway ayife bolla beetishenne izikka uffayissara miicishe deessi. Mayidoyikka galal'o shurabe sinthe bolla xuufe beette.

Hage sinthe baggan de'iya attuma naytiqa de'oosona. Eeta qore bolla mule madalay dees. Dumma dumma mayoo mayida isportenne kuwaseka iza naytinne eqqidaytinne uttidayti beettishe de'oosona .Eeta guyen qa daro asi dees.

Hageti issi mala mayo mayida sinthe baggara uttidaytinne guye baggara poolise may7o mayidaytinne waalaketidi karethanne dumma dumma may7o mayidayti isportennatinne pooliseti de7oosona lanqe baggarakka itophiya bandaray beettishe dees.

ha gey soolare woykko awafoo7on ooththiza soolare maburate immizayssika poo7oy maanaosu aa bolla micatidi deiassi he baggara booththarakka poole bolla chakalatidi deeesi lanqerakka saloybiettees

hagey zamanawe gidida sollo ookkiya bashey beettishe deees hagey basheyka asati awuikko aayeti aawati mulekka mitha woykkoju7anolettonna mala mawuraten sakawdi izetiza bolla ookkana mala yiida zamanawey sollo bashe beettii

Hagee kaameekka booththa kaamey lanqqera yaada haa simmadanne maaddeyan eqgi dees; maaddeya guusseyka hagi charjete boossa charjera de7iya beeththiyakka charjera githi makina lambba immiya zamanaawi makinaa lambba imeso gidees.

hagey komputerey beettiyaykka sinthe baggara haysse asalida bolla beettiza telefizininne mastote lanqenka goydayssan ababadanne xaafanas bessiza windo geetetteyay beettes guye baggarakka komputerey eggamales karetha komputerey beettes

Hageykka maqaasey geetettes nam7u maqasey beettes maqaaseykka daro miishata qanxanassinne mayotaka gido huphetaka beni asati earakka qanxoosona mayota qanxanassinne daro qirxeta kessanas go7iya miisha gides

hagee zamanawi kaameti de7osana etikka dumma dumma ooso ooththesona cililay salo malaynne galal7oy eta sinthe baggara qasse zo7oykka beettishe dey hegee gade goyanaska qoshasha tookkanaska daro miishatas go7e

Hage issi achchade marcoykka gade goyanassinne shuchchataq eranas go7iza mirsha giddees shuchchaka gido awa foqi didayssa gade goyanassinne lanqen deayssa na kaachi kessanas go7iya masara gidees ba woge marcoy go7ees goyizas.

Hage betiya bota horophleka betishe de'es. Hegeka gade bola shanfishe de'es. A bola de'iya zoo tsahufeka, 'Itopphiya' giya tsuhufe de'es. Hegeka basiya bola aqde de'es, ya gade bagaraka saloy betes.

Hagey bootha makina nam'u makinata bollaka sinththe bagaraka ogey de'iya guye bagaraka ogey de'iya nam'u makinata bolla de'ees. Eeta guye baggaraka maccasiya lanqen uttada de'awus. Eeta bagaraka hani baggara asati utti deetes.

ha geeti haaththa bollara be dere yeggidi hara derey bizayti de7oosona eetikka keype daro asati waga giddon de7ettes ya bollaka issoy ekkidi deees lanqe baggara haaththaka qanxidi hara derey aadhdhidi boossona

hage beettiza woga kaamey woykko haysi geykka baaburey ogera betta kaamey beettishe dees gaalanqeraka shuchchara oosettidanne hara poole maleyayti beettishe do7oosona hage baaburey ogekka sira7atira oosettidanne asay yaagara aadhdhenna.

agey baasa bolla bettiya zabra milikitey dey zabra milikite bolla bootha kaamey ha simereti diyishe dees kaamey pude baggara diishe giddon deiya zambabeyoykko dumma dumma adussa mithati bettishe deyoosana

hagi motorsayqile bolla uttida attumaykka sinthe baggara nam7utawade kaame laaggizaynne iza goyrakka hara nam7anzo attumay utti deees heeta duge baggara lanqera booththa pirashe mala7ay eqqidi deees izikka mithara tuulettidee

hagi boora kace bolla wodoro aathti koochchizayssi meedosona zo7o booranne bulla boorakka wogga ayssuzee weykko gita kaame geetettiza kaame giddo bayzanas efiya boora geeltishe de7oosona

Ha gee sinsa baggara beettiza kaamey dees kaame malkekka haretha gidishe deees gede baggarakka karethaynne ha'ikka zo'o kaamey beettishe deees lanqe baggara mithatinne baasati beettishe do'oo sona.

Hagey beetteya gashe kaameti heedzdzutohade kaameti hera simmi baasa bollara gishe de7osonna lanqerakka haratikka geede simmi dibizaykka beettishe dehettes hagey kaame giddonka asay beette sinthera laageteya kaame.

ha gey sinthe baggara beette galal7o wogga kaameynne e sinthan qoshasha shiishshiza daro sawuro asatikka de7oosona eta lanqeraka qoshasha shiishshidi yeti makina bolla gede kessishe de7oosona guye baggara worati beetted

Hagey betiza shuchappe kexetida kethay bittappe pude dhoqu gid 5 kifile woykko 5 pooqetho kexetida kethay betishe de'es . Iza guye bagaraka woraynne daro lanqera betiya makinat de'osona.

Hegee shuchcha ooseththonnaa disheegoo oosethoga naa7a ceelan giza nam7u maccaysethi beeththishe de7oosona; eta pude baggaarakka gade bolla shuchchara keexeththida keeththay beeththishe de7es; a lanqqera mabrathe shuboy beeththees.

Cililo maathaa sinththan de7iya gedee baasa bollaara zo7o makiinanne booththa makiinay de7ees; ethappe gede baggarakka de7iya shuchchaara keexeththida qeerippe dalgga gidida keeththathi beeththishe de7oosona; lanqqe baggaarakka gashe qorqqoroththinne githa keeththathi beeththees.

hage zo'o bolla beettiza nam'u qammay attes giza fayidoy nam'u giza fayodoy bessiyay hagey guye baggani inte be'iza keeththaykka garsefe mangi shuchchara keexxettishe de'iya keeththas wuranas nam'u qammay attis yaagidi xaafidosna

Hagihe sinthe waggan beettizay mangistey dere asas gishanas ehidayssi zaytenne dumma dumma mishati hurlo duqete h kogiste giza mishata hidi mangiste dhayda daha asatas gishanas dandayizay issako kuye baggara asati beettos

i sinthe baggara karetha oyde bolla uttidakke hippe daro asati de7oosonhasibsaba bolla eeta sinthe baggarakka haasayiza karetha may7ida attumayka sinthe baggan tamarsi sheeweykko haasayishe kushe bolla luuke oykkidi deees guye baggan hayllandera haaththi muleyte oykkida

Ha giicci lilo mayda attumaykka sinthe baggara deiya ayfopelna malaxireathitaynne hobe bolla karetha qoofe qobidaykka eta guye baggarakka kushen magirafoone oyqidaytinne lanqenka silqe oyqqidayti attumaside hasayisishe doosana.

hage sinthe baggara beettiza shuchchara keexxxatida daro keeththati beettishe doossana izappe sinthe baggara duge bagga horshuchcho biittaynne merida maatati de7ettes heetta keeththatappeka ubbata lanqen dayaassi giiba korkorodees

Ha giti sinthe baggara deiya keyppe malaliya shuchchara keesettida woogetide oosona etikka zas ichahuppe bolla gida derejjay beettees he sinthe baggaranka keyppe daro booththa kaameti bettishe de'osona

Hagey beetiza zo'o oydeynne bootha xaraphe lanqenkka de'iya madardara giddon de'iza daro maxaafeti de'osonna; eetappe gede bagaarakka kompitereynne dumma dumma maxaafeta daradariza madardaray beetishe de'es; asatikka he giddon de'osonna.

Be yunifome mayida tamaretinne garsera karetha ma'idaytinne bola gido bagara qaseka salo maliya kotiya ma'da tamareti de'osona tamareta guye bagaraka gita asati de'etes eta guye bagara qorqoroynne mithi betishe de'es.

Hage shuchayka pude duge dendi boraboretida ogiya lanqen de'iya gede simidi gido lanqiyanka oge wulay dizaysi betishe de'es lanqiyanka birday woyshe birday betes pude bagara hayo gidon wula gidon makinati betosona.

yuniforme tamareso ssamaridara bollara karethinne giddora booth karetha kurte gixida macashiyakka siidze bakkara eqqa dawo7i quye bakkara korqoro birtaynne shuchchara keexettida doqa keeththay bettishe dees

hageti tamareti be yuuniforme may7idi issi bolla shiiqi oyqqidi uttidaytikka ersaase oyqqidinne ministiri patana uttidi patanettishe de7osona eeta lanqeraka gede baggara oyde bolla nam7u nam7u nayti uttidi pattanettiettes

hage minxaafe bolla uttida nam7u macatinne shuchcha bolla uttida lam7u attumati de7oosona heyta guye baggarakka daro maxaafati uttidi de7oosona xawula girgidaynne guera bettishe deees naytikka nababishe de7ettes

Hagey sinthe baggara diza aawaykka saa naara katha ha ekkidi simmidi yishe sollora ha giti haratikka sinthe guye maaran salafettidi de7oosona gite baggaraka kaxa imettes qatxha ekkidi ha simmidi uttanaso yishe de7ossona

Yelaagatinne caalati uttidi issi bolla tamarishenne xaafishe de7osona gaytikka sinthe baggara bootha waragetta bolla iskiriftora xaafa ettes lanqerakam wissi baggara xaafizaynne bolla xeelizay meeti

Hagey qa kehippe daro asay issife shiiqidi uttiday beettosona guyey baggara eqqidaytikka de7osona uttidaytikka bettettes lanqera girqidaykka galal7u girqida lanqen maskotetinne wulay doya dizay beettes kede lanqera zo7o magarajay beettees.

Hageti lanqeera bootha shurabe mayida dawutare isikrto oykidaytiine ha bagaraka hashe bolla koote wothida atumayka de'es, lanqen woratinne mithati de'osona

Haye betiya kameyka dozore getetsi dozore gusayka sintha bagara ogey itidaysa kachidi gigisizaysanne bitata issi bolla shishizaysa gides izape gede bagaraka woraynne bita ogeti betosona

Hagey dozzereykka itidda ogiya gigissananaw ha simidi kashishenne bokishe dees kamey betishe dees adaykkaduge bagarra hemetizzaynne pude bagarra worraykka lanqerra betishe de's.

Hagey attumay,bulla koote bollara mayidaynne giddoraka shamize qollofi mayiday lanqen eqqiday be kushe cabaxidinne ha xeellishe dees. He baggaranne ha lanqera aayetinne dumma dumma nayti oge bolla hametishe doosona. Qorqoroyka beetees.

Hagey keehippe lo'iya baasay beetees. Baasa gidonka bootha mesimereti gede simmidaytinne duge simmidayti de'osona. Ya bagga lanqeraka baasas giddo bagagn ootheti wuronna maliza ogeyka beetees. Lanqe baggara deyshay de'ees.

Hageti maran eqida atumatine qophiya atidaytinne qophiya atonayti mac'atinne atumati eqidi de'osona eta guye bagara betizay qorqoro kethatinne mithatinne daro mataynne betishe lanqera des.

Hagey beettizay malaliya baasayka beettishe karetha baasay dees. Iya giddonka booththa giddo shaakkizaykkanne gede lanqerakka de7iya mithatinne gashe gashe ababa maliya mithatinne booththa maatati beettoosa.

Hagey baasa lanqera ha simmidi yiza asatinne gede simmi diibiza asati duge baggarakka dhoqu gidi dizayssa shuchara keexxettiza keeththa dhoqan diza keeththa lanqen de'iza diishetikka do7osona lanqera makina kaamekka haaye..

ha gi malaliya shuchchara qieqettidanne shopora birdettida mirda gassarakka aaththay deishin bollarakka daro pooletinne lanqe bolla shuchchara oosettida mithati de7osona duge waggaraka gutha qorqoro kiethaynne lanqera shuchati beettosona maatay kabeti

Giigonnayssa dirxi giigissiza ayssikaameykka doozoroy dees guye baggara qasse izayssika hage shuchcha aykko biittate ugen diikko fitti izayssika egey doozorey ha simmi diees asati iza lanqera beettishe doossana

He gee sinthe baggara yeiza baasa bollayiza hahon beettiza zo'o wogga kaamey haa simmi diigishe deees iza pude baggarakka malali adisheynne duge baggara qasse gutha gutha mithatinne worati beettishe deyoosona.

Haagay sintha baggara ha simmiiza daro kaameti beettishe do'ooso. Haa baasara kameta lanqerakka isti baggara kobilistooney ooseti wuribeyna lanqe baggan qas diza galalonne cililo qorqorora ertettida birtay beettees.

hageeykka booththa kaamey woggaykka heera ha simmedi baasa bollara yishshe de'ees hegeyi yizastappeka ged baggaraka zumatinne dumma dumma booththa merida maatati beettishe do'oosona lanqerakka acey ha baggara beettes

Hage hathay ha simi gukiyazan mac'asiya ba kushiya besada mec'ashe mec'etadheka de'awus mic'asheka betawus e guye bagaraka de'iya asati ambasaderenne duma duma mayo mayidaiti hatha dhelishe de'osona.

Lamayo mayida asatika shiqid maran eqidinne bonoppe hathe qoletidayisanika kushe mec,etishe de,osona eta guye bagaraka deyiya daro asati eqidayiti de,osona lanqeraka sintharaka

Hagey beettiza kawey dunguza aaththidaynne huphe bolla mayidayti de7osona Eetikka qaarida xuufey tophphiya bandira salo maliyasa bolla geresse woradan dambille ooththa qabalen de7iya asatikka ,asatinne ha mangistte maadora gididi ushsha haaththe medhdhidos.

Haggeti heedzdzu attumati sinththe baggara dumma dumma mayo mayidi beettosona eeta lanqerakka salo maliya kaamey beettees eeta gede baggarakka birdaynne shuchchara keexittida aho birday beettishe de7ese oydantho attumayka lanqera beettees.

ta gi beettiza haaste tubboy beettishe deees agaanka hahoppe haaththaka pistanassinne cigginneta ushshanas goyees lange baggara deya mithatinne daro maatata bolla deyayssi karetha tubboy beettishe dees

Hiti shuchara keexxettida diishi bolla eqqida keeppe daro asati de7oosana bollani ni garseninne yiidi diishi oosetida lanqen eqqida asati beetetes eeta sinthe baggarakka xililo woraynne lithati maatati beetti shidosana

Hagi macarashi ahupe bolla zo'o shaashinne cililo gabare maydara galal oototale oyqaada aaththe sinthan daqqanada duuqashe beettawus eppeka guye baggara booththa shurabe mayda attumay wora oykko maatata lanqen beette.

Hagee nam7u attumati issife shuchcha bolla woykko biitta bolla eqqidi de7osona eeta guye baggarakka birda giddon issu attumay beettishe deees birdafe pude baggara qasse mithatinne daro worati beettosona.

Haggi haaththa tankerey beettishe deees haaththa tankere bolla deiya xuufeika hashu saron yideta yaggiya xuufey beettishe deees iza lanqeraka haaththa tankere lanqen shubuy lanqerabeettie.

hage beetiya gita addeyka huppe bolla qoppe woththidaynne qoodhe bolla gamo dunguza sharbe woththidayssi zinse baggara bamba bolla kushe meeceqide beettees eetappe guye baggarakka daro booththa qoppenne gamo dunguza pooxa maydayti beettetes

ha gey salo malanne booththara waalaka mayda attumaykka bollara gukkiya bamba giddo kushe mecetishe de'ees ezate gede baggara deya asatikka daroti ha gukkiya bamba lanqen mecetishenne xeellishe de7oosana